Morɗi haa hoore ɓiɗɗo debbo, rooɓe ɗo naftara bee gaasa maɓɓe ngam ɓe moora ɓe fawna bee man, worɓe bo ɗon laɓa, ndaa morɗi ɗum ɓe wi'ata chaade o ɗo hokkiti baawo o ɗo holli morɗi makko.

Ɓibbe leɗɗe bi’ete dukkuje en ɗo tigga leɗɗe dukkuje ha sare to bendi en itta en ɗo nyama don dukkuje sare, ɗon je ladde don dukkuje sare.

Shagoru maundu ɗum ɓe sorata kare lotugo, ɓe ɗo viya ɗum omo, en ɗo naftira be man hacci’eji men ngam lotugo kare, tasaje, be ɓawo sudu.

Gilɗi, gilkon ɗoni ɓeɗo tawakon on ha gene keccum yake go a tawan ɗum ha hakoji keccum ɗum ɓe defata ha ci’eji men ɗo ha ladde on ɗo tokki bafe.

Ƴari be sarqa kare faune ɗum roɓe naftirta. ɓeɗonwata ƴiri ha noppi sarqa ɓeɗo haɓɓa ha dande, ngam roɓe faunira be majum. nden bo ɗiɗo vurta nonde fere fere.

Derkejo oɗodari o wati salla mako ha koppi, nda o wati kuje ha jude mako, jude mako gotel don halagare oɗo paɗi paɗon roba ha kosɗe mako o dari o hosi hoto.

Madi sare maunde be wadi fulawaji ha des sare man fulawa do nafa ngam vo’ina sare fauna sare da leddeji bo fere do dari ha sira maju non bo fulawa don wadda daudi ha sare.

Gaasa, ha hoore biɗɗo debbo. Gaasa be ɗo loota ɗum wo’ina, den bo ɓe ɗo moora morɗi boɗɗi haton gam debbo vooɗa.

Moftorde fijoɓe, ɓeɗo nasta babal fijugo man, nda woɓɓe bo laro, ɓe wari ɗon taskiti ngam laruki no fijirde man ya hata.

Kare faune ɗum bebbe robe faunirta be man. Ɗum biya consila ɗo naftara be man wata ha ɗow gite.

Nyiri lawandi be hako ɓokko, nyiri ɗo ɓe ɗo naftira waɗa be marori, to ɓe defi sei ɓe lawa ndi, hako bo hako ɓokko ɓe naftiri be ɓokko ɓe harniko, nda kusel ha nder man ɓe ɗo wati nyebbam ha hako man.

Swit. Swit, bukkoi ɗo yara ɗum. Ɓe ɗo soda ha shaagoji fere-fere. Swit man ɗo mari leggal, to a ɓolti sai a yara.

Dammugal saare, dammugal ɓe ɗo naftira be man ngam nassugo nder saare, ɗo man do mari dammude ɗiɗi.

Babal on ɗum ɓe faunata ngam waroɓe doggina lamar ɓangle ko ko nandi be mai. Nda koromje ɗo ha totton on ɓangoɓe man joɗata.

Shago manga ɗum ɓe sorata biskit, enɗo naftira be biskit en ƴaka, yakego enɗo hasitira be man en haura be sha’i, enɗo hokka ɓukkon yada jangirdeji maɓɓe ɓe hasita be man.

Bol ɗo joɗi, Bol ni worbe do naftira be man gam fijurki ɗon Bol kosde ɗon je jude, ɗoni Bol on je kosde dabo babal fiwugo Bol majo.

Saare ɗum be mahi, madi nan nii nda dammugal saare man ɗo maɓɓi, nafu dammugal ɗo her man ɓe tokkata ɓe narsa saare ɓe bee vurtira ɓe ɗo fawnira saare bee dammuɗe, ɗon haɗa halluve bo nastugo saare.

Nyamdu makaroni. En ɗo defa ɗum ha ci’eji men. Yake go enɗo hauta waɗa jolof man, yake go bo en defa ɗum bannin wata manja hadau, rufa citta ɓe nyama. spageti ɗum kare nyamdu on je ɓe watta be fulawa.

Ɗereke'en tato ɓedo fija bol, nda o ɗo o do dari volda ɓe himbe fere hato, ɗiɗo bo, oɗo ɗo hokka o lora sakkitina o, nda babal diyam ha sera mabbe to.

Shago sorugo omo manga. Omo ɗum ɓe nbiya ta viva, en ɗo naftira be viva ngam lotugo karemen, en ɗo laiɓira be majum. Yaakego en ɗo naftira ha yiwugo ngam alaaɓa, tasaje ma laaɓa, non bo kare ma alaaɓa.

Fulaawa ɓeɗo naftira be fulaawa ha saare ngam faunugo saare yake go bo ɗon feuna sare a tawan to irin fulaawaji ɗo sare ɓe ɗo yarna ɗum be ndiyam to veti bannin. Nden bo ɓe ɗo yarna vo’ina ngam voɗa vo’ina saare.

Lekki moɗe tekon to zazzabi nangi ma ɓeɗo hokka lekki dow ha chudi nyau ndigu, ɓeɗo sora bo ha kemis ngam yarugo a heɓa sauki ha banduma nɗoo hokka lekki ɗobo ha babal nyau ndigu.

Maadi jamanu ɓe fauni dou sudu man ɓe faune ɗum ɓe faunata to ɓe nyiɓidi sare. Nda fanka ha dou. Nafu fanka ha dou. Nafu fanka mai to hite ɗon ɗo ɓokka ɗo feuna sudu.

Daldal pijugo be don fija bol kosde haddo, yake fere be do fija je jude da babal jodugo himbe ha to gam laru kino pijirle man doggirte.

Ɓe ɗo naftira be ɗo ha faw nugo roɓe. Brosh ɗo ɓe ɗo suɓɓa fawda be man wuja ha yeso. Nda nyebbamɗo bo ɓe ɗo fesa ha yeso ngam ta a wulwina. Do fu ɗum kare naftirirɗum bukkon roɓe on.

Paɗe be booro je rooɓe, nonde fere-fere, rooɓe ɗon paɗa paɗe, ɓe ɗon vakka booro, ngam faunugo, yake go ɓe ɗo fauna yaada ɓangal be man ko inde.

Gas kuuka katini jamanu. Ɗo naftire be hite, bedo defa ha dau gas kuka be do sa’a kusel hadau man. Be ɗo dolla ndiyam guldam hadau gas kuuka do naftire on be hite be gas.

Deftere Qur'an, enɗon naftira be deftere ɗo ngam jangugo, heɓa en hefta ko Allah wi'en waɗa nden bo en daya ko o hadi, ɗo naftira be man ha jangirdeji feere-feere e ɗo siga defte ɗo ha julirde ngam jangugo.

Panɗe defugo je jamanu, ɓeɗo naftira be panɗe ɗo haci’eji men gam defugo be man beɗo defira nyiri ɓeɗo ɗefa hako, ɗon je dollugo ndiyam, beɗo naftira be man defa ha do gas, ɗo ɗum tasaje on je ɓe defirta be gas be man.

Nyebbam wujugo ha hoore, ɓe ɗo naftira be nyebbam ɗo rooɓe be worɓe wuja hoore, ɗo balwi na gaasa ɗo ɗiggi na gaasa non bo do wo’ina gaasa.

Babal siutugo: Nda koromje je tari ɗo himɓe on joɗata ha dou man. Je cakaɗo ɓe siga nyamdu, njarate'ɗam ɓe wawan be naftira ton be siga wayaji maɓɓe ha dou man. Nda bo hiteji ha sera man ɓeɗo fauni babal ma be flawaji

Madi sare manga ɗum mari dau be les, be wadi madi manni je zamanu, da gilasji ha dammuɗe man, dabo gilasji ha windoji man, ɓe do naftita be sare gam walugo, hander be jodugo be iyalu hader.

Nyebbam hore, en ɗo naftira be man ngam wujugo ha hore, gam bedduki gasa bebo wo'inki gasa.

Jangirde ha babal on dumbe ekititta jangugo. Nɗa bukkon ɗiɗo ɗo jodi. Nda beɗobo ha sera judeji mabbe furti. Oɗo habbi agogo ɗanejum. Ɗo bo fijirɗe fere on ɗum be fijata hakkunde himbe ɗiɗɗiɗo. Nɗa be ɗo heɗido beɗo heɗiɗo.

Derkejo o ɗon ɓorti dari, o ɗon jogi kujeji fere ha jude mako e ɗum ko o jogi ɗoni be don zana zane adi maɓɓe on ha bandu man, nda korwal bo ha sera mako naftira be korwal ɗo ngam joɗugo ha Dow man.

Kare faune roɓe burosh ɗo ɓeɗo wuja ha yeso be fawda nda jambaki ɗum ɓewatata ha hunduko, nda ɗo ɓeɗo wata ha gite. fawda ɗo ɓeɗo wuja ha yeso.

Shago, shago sorugo paɗe. paɗeɗo paɗe worɓe on ɓeɗo naftira to ɓe vurtan. worɓe ɗo faunira paɗe ngam ɓe voda. pade man ɓo nda ɗi nondi fere-fere a heban paɗe worbe ha shagoji ɗo.

Defteji fere-fere ha babal sigugo defte vi’etenga laibrary bedo siga defte do to a ummi jangugo aya hoso ha totton a janga gam a fama ko deftere mai janginta.

Nyamdu ɗum ɓe wi'ata gurasa be hako stiw nda kusel ha sera. Nyamdu gurasa, nyamdu hausa'en on ɓe ɗo waɗa be fulawa. Nda hako ɗo bo hako stiw. Ɓe waɗi be tattase nda kusel ha sera man.

Mashinji be do vaa mashindo gam ustugo bandu be do wada essasa'is be maga. be do wiyanga essasa'is mashin. dadum nondi fere-fere. Koromje todo be ɗo wala ha dauman gam be siuta.

Mota manga je wo’inta lawol, ɓe ɗo naftira be man ngam wo’inki laabi mauɗi mauɗi, non bo ɓe ɗo naftira be man ha babal gese.

Debbo ɗo fauni, o ɗo wo'ini hore mako. O mori reta, reta bo o safiti o vo'ini. O ɗo wati yeri ha nofuru mako, nda o ɗo wati hunde faune ha hore.

Makaroni taliya on ɗum ɓe defata. Ɓe do defa ɗum jelof ɓe ɗo defa ɗum bannin ɓe ɗo defa hako ɓe nyama be man ɓe ɗo sora ɗum ha shagoji ɓe ɗo waɗira dum be fulawa. Mauɓe ɗo nyama bukkon ɗo nyama.

Hirde ɓe ɗo naftira bee horde haa saare ngam yarugo kosam bee man woɓɓe ɗo yarira gaari, woɓbe boo be ɗo wadira chayi bee man, horde nii ɓe ɗo soora ɗum haa luumo hefooɓe ɗo hefa sai ɓe wara ɓe sora.

Bindirɗi, ɓe ɗo naftira be bindirɗi ha jangirdeeji, be maajum on vindirta, non bo ɓe ɗo naftira be man ha oofisji fere-fere.

Babal sorugo koromje nda koromje man ɗo joɗi je himɓe tati joɗata, be didi, nda ɗo himɓe gotel gotel jodan ha dumai. Ha babal chakaɗo babal sigugo nyamdu nyama.

Debbo o ɗo dari babbi yeso mako, o chanci hore mako o ve'eti ka. Kasa nii rowɓe ɗo mora ngam fauna be man, yakego ɓeɗo yaha lota hore man acca bannin pat ngam paune.

Moftorde roɓɓe be worɓe moftorde siyasa ɓe ɗon ɓamti juɗe gam holluki seyo dow mo ɓe tokki man.

Shaago maudu, ɗum ɓe sorata kareji fere-fere, ko nandi be maagi ɗum ɓe defirta. nda urdi haa sera, ɓe ɗo feesa haa ɓandu, nda maagiji fere-fere, non bo ɗon njareteeɗam nda himɓe ɗo dari ngam ɗo sooda.

Dankali be liɗɗi kecchi dankali man ɓe hauti ɓe ɗefi ɗum jolof liddi kecci ɓo ɓe defi ɓe waɗi perpesu man sei ɓe waddi ɓe rufi ha ɗo dankali beɗo naftira ɓe majum ngam nyamugo.

Babal fiyugo koromje, ɗo tiri sita on, korowal ni ɓe ɗo faunira paalo be man, ɓe ɗo jooɗa haa do man ngam siutugo, ɓe ɗo waala ɓo haa doo tiri sita, koromje mai ɗo vurta fere-fere.

Dal dal pijurle ɗum ɓe wi yata sitadiyon, ha irum ba be ɗo atawan row ɓe ɗon mofti ɓe ɗon woma gomorle fere-fere, woɓɓe bo ɗon joɗi haa sira lara no ɓe womirta gomarle man.

Palo Manga: Ɓedo sili palo man be koromje, nda ɓeɗo sigi piloji ha dou koromje man. Tebul chaka ɗo bo; ɓeɗo siga nyamdu nyama, ɓeɗo faunira chaka palo be man, nonbo ɓeɗo siga hite ɗum faunata palo ha ton.

Hore debbo o do jodi be do mora mo ha sare mordi daa hore man wodi, gasa man ka do balwi o do wati blutut ha nuppi mako bedo naftira be blutut gam hosugo noddamu be hede tukki gimi.

Yeri be sarqa je roɓe watata hadande be hanoppi ɓe fauna. roɓe ɗon naftira beman ngam faune ɓe wata yari hanoppi, ɓe wata sarqa bo hadande toɓe fauna be man ɓe voɗa.

Hore ɓiɗdo gorko oɗo loti hore mai nda o wo’ini gasa man, gasani ɗum hunde faune on roɓɓe ɗo mora be man fauna worɓe bo ɗon yaha be labina ɓe hore yake go ɓeɗo moftaka ɓe faunira be man.

Gudeji. Roɓe on naftirta beɗo, ɓe ɗo nyota riga be gudel waata , ɓe ɗo nyotariga juddum, woɗɓe fere ɗo nyota riga be siket. Ɓe ɗo sora ɗum ha luɓe, nden boɗo vurta kalaji fere-fere.

Bédo naftira bé dó gam hefugo kwakwa, bédo naftira hefa kabeji, dón bó bédo naftira bé hefa karat bé majum en do naftira be majum ha chi’eji mén bé dó sora dum ha lumo dó hoitina en kude.

Fulawa ɓeɗo naftira be man ngam vo’utungo sare, ɓe ɗo siga fulawaji ɗo hasare ɓeɗo yarna ɗum be ndyam ɗo mauna ha yotta dedei bano ɓe yiɗi. ɓeɗo faunira babe kuɗe be man ɓeɗo faunira makarantaji be man.

Tutawa, tuta ɗo alama'on je Lesdi fere. Yake go bo tuta man ɗo holla alama Fijoɓe bol Kosɗe. Ɓe viya ɗo je fijoɓe ɗo'on ɗobo je Fijoɓe to.

Dal dal pijirle bol kosɗe, nda hattoni babal himɓɓe joɗata lara pijirle man on nda derkey'en fijoɓe man bo ɓeɗo nder taskaran fijugo bol majum nda woɓɓe ha sera ɗon dilla.

Nyebbam wujugo bikkon robe, ɓedon naftira be nyebbam ɗo ɓe wuja ha ɓanndu ngam laaɓa, ɗigga, ɗelkita, ɓukkon rooɓe kamɓe naftirta be irim nyebbamji ɗo, ɓeɗo sorra ɗum ha saagoji feere-feere.

Fulawa ɗo ɓeɗo siga on ha palo ɓeɗo faunira palo be man ngam voda, ɓeɗo sorra ɗum ha lumo to a yahi a tawan fere fere ɗon dari ɓeɗo soda, ɗo ni ɓeɗo sigi ɗum ha palo majum nda jamdi ɗum be fedeta fulawa man ha ɓandu.

Lawol marnga ba’anteji ,fere fere edo tokka do lawol do yaha ha yidi fu ,da ba’antewa do do lodi kare ha do man da fere bo ha bawo man da motaji fere ha yeso man da fere hasera.

Alluwa gengal, ɓe ɗo siga irum alluwaji ɗo ha dow lawol gam gengal, gam sorugo kujeji, bo talla kampaniji ma bo kujeji fere fere ɗo ni alluwa gengal je mtn on.

Rouɓe doh ɗilla ha ɗow lawol da bukkon, bukkon man do mori mordi mabɓe ɓe doh wadi ɓit da ba’antewa ha sera marga kosɗe nai. Motaji do ustana goddo yadu.

Shawarma juɗe do jogi ɗum, shawarma man ɓe do wada ɓe fulawa, to a mabɓiti cakaman a tawan kusel hader, kabeji, tumatur, ɓei tattase, ɓe ɗo wata magi haɗer majum, shawarma ni ɓeɗo wada ɗum ɓe fulawa, en do nyama.

Ɗerke'en fijoɓe dambe. Ɗambe fijerde on dum himbe ɗidi tappotirta ha goto heɓa nasaraku. da himbeji ha sera maɓɓe be don dari laroɓe.

Shagoru sorugo maklin. maklin nyebbam on ɗum en naftirta en toɓɓa ha burosh en wogga nyi'e be man ngam nye’emen laɓa, maklin man ɗon nonde fere-fere.

Tutawal marngal nonde danejum be boɗejum, ɗo ɗo holla alama lesdi fere, kala lesdi ayahi fu ɗon mari tutawal maga non bo ɓe ɗo naftira be tutaji yake go ngam hollugo alama do ɓabal rento ko ko nandi e man.

Gumbal tivi, ɗo irin gumbal tivi nane - nane on, en do naftira be majum en hauta ha hiite en ɗo larira habaruji, en do lara bo fijirle fere - fere dum be fijata ha der tivi ruɗo, da defte do jodi ha sera mai.

Sare maunde ɗum ɓe mahi kesum, ɓe mahi mai bo madi jamanu nda windoji sare man je glas, ɓeɗo naftira be windo ngam mabɓutugo yara hendo, nda ɓe waɗi tyles-tyles ha ɓandu sare mai.

Yeri en ɗo naftira wata ha noppi men ngam faunugo, ɗoje ɓukkon peton peton on ɗon je mauɓe, nafu yeri ha debbo ngam o wata ha noppi o fauna kanjum on nafuyeri.

Suudo palo, beɗo palo man be kari faune fere-fere, ko nangi be koramje, fulawa, hiteji. Nda hoto zane don jodi ha sera. Korwal chakado be do siga nyamdu ha dau man gam nyamuki.

Ba'antewa marnga kosɗe nay. Ɗum saare laamu. En ɗo naftira be ba’anteeji ngam hoitina en jahaale kosɗe, yaara en haa nder wakkati. Ɗo nii, ɗum ba’anteeji lamɗo feere on.

Tingere. En do naftira be tingere en defa hako be man. En do saira nyebbam be tingere yake gobo. En do wada lekki be tingere man. En do sa’ira don bo hako. Tingere fu do mari nafu.

Ngesa butaali ɓe ɗo aawi butaali haa ngesa fuɗi amma fuɗɗai sawtugo, ngese ni be ɗo waɗa ngam remugo ndemri feere-feere ko nanndi bee butaali, maaroori, gawri fuu be ɗo rema haa ngese.

"Moftorde" ha babal ɓangal nda sukabe ɓe naibe do dari borni jom paji be salla be kifneje babal man ni lamar ɓangal on doggata haton do fauni babal man be kare faune

Lesodaneju, leso doni be do fi’a dum ha babal fiwugo lese ,en do naftira be lese gam ve’utuggo ha sudu voda en do wala hadu leso siuta be do wata katifa ha doman be do faunira sudu be leeso.

Lamiɗo o ɗo wurta daga nder saare, saare ɗo saare laamu on, nda lamɗo man ɗo jogii leggal haa juuɗe maako, nda fadama en ɓe ɗo dari laara vurtugo lamiɗo daga haa saare man, ɗo ni daga to a laari a andi fadama en on.

Ɗo deftere on ɗum ngengal, je ɗaɓutugo ɗerewol nastugo jangirde ɗum hitaande ujune ɗiɗi e nogas e nayi, yahugo ujune ɗiɗi e nogas e joyi.

Goddo ɗo jogi waya ha juɗe mako oɗo haɓɓi agogo oɗo ɓorni kare ɓaleji dilla ha dow lawol, lawol babal on ɗum en tokkata en yaɓɓita e nyahe ha enyata nda ba'anteji ɗo tokka lawol dabbaji fu ɗo tokka dow lawol.

Na'i, nda na'i ɗo tokki lawol ɗo ardoutiri dilla, ha gefe maɓɓe nda ci’eji na'ini ɓeɗo dura ngam nyamugo ɗon nafa bo ha kude ngesa.

Maadi suudu jey jamanu, ɗo'o suudu man non ɗo'o ndaa ɓe do vo’itini ɓe waati hiiteeji haa dow suudu man irin maadi ɗo'o ni a tawan ɓe mahi on jamanu jotta nda hiite ɗo jammata waɗi haskan ɗo suudu man.

Perpesu, perpesu liɗɗi. Ɓe defi ɓe waati ha tasawo, ɓe wati hako sedda ha dou mai. Ɓe wanni ɗum ni ko handi fu sai nyamugo.

Shawarma, ɓeɗo waɗira ɓe kusel, tattase, albasa, ɓeɗo waɗa bo fulawa, bidosora hababal sorugo nyamdu, a wawan bo’a hauta shawarma ma hasare.

pilet ɗo naftira haa sa ci’eji men, ngam waatugo nyiiri, yaake go, ɓe ɗo naftira waata ɓiɓɓe leɗɗe, ngam sigugo nyaama.

Ayaba leggal ayaba on do endo naftara be ayaba gam nyamugo ,endo naftira be man yake go ngam wadugo frut en do naftira be ayaba bo waɗa jarantedam fere-fere ayaba do lata ha sare ma bo halambu don bo ha ngese men.

Lekki moɗeteekon. Enɗo sooda kon haa suudi nyaundiki. To a nyauɗo a yahi ɓe vindi lekki ɗo, a soda, a wara a yara ngam heɓugo njamu ma. Ɓe ɗo soora bo haa kemisje fere-fere.

Ɓiɗdo debbo oɗo dari wailiti ɓawo mako, o mori morɗi ɗum o ɓeddi gasa man be gasa puccu, oɗo rufi gasa man ha bawo, oɗo borni riga danejum. roɓe ɗo fauna ngam voɗugo, ɓeɗo mora hore maɓɓe ngam voɗugo.

Shago sorugo yadiji. Yadiji ɗo worɓe ɗo nyota ɓorna, roɓe fu yake go ɓe ɗo nyota ɓorna. Nda ɗum ɗo nonde fere-fere. Yadiji man ɗo joɗi ha babal ɓe sili ɗum ha sorugo man.

Mana gara, ɓedo naftira be man jagara, ngam vuwugo ngese, ɓedo naftira be man ha sare, ɓe vuwa sare non bo ɓedo naftira ha yonde to gene ɗudi ɓe vuwa sei laaɓa ɓedo naftira be man ha babeji fere-fere.

Zane fotoji fere-fere. Zane ɗo ni goɗɗo on zanata be juɗe. Ɓe ɗo siga ɗum ha chuɗi tarihaji, ngam yahuki holla bukkon jangirɗe yake ɓe yahi sare tarihi . A tawan zaneji ɗo ɓe ɗo zana himbeji nane-nane be bo dabbaji fere-fere.

Ɓingel debbo oɗo turni hore mako o mori morɗi mako o ɓeddi gasa pucci o mori o rufiti ha sera nda o rufi ɗo ha yeso o ɗo jogi o ɗo wati yeri ha nuppi mako ngam paune.

Yeriji be do naftira be man gam watugo ha noppi robe do faunira be yeri don je bukkon hander don je maube da manneji hander do fu dum kare fauni robe on.

Daldal sare manga. Ɓe ɗo fauni sare man be fulawaji fere-fere. Nda buta ɗo joɗi. Buta ɓe ɗo naftira be man ngam nangugo, tarugo bawo wuro. Nda mota ha sera. Mota ɓe ɗo naftira be man ngam va’ugo gam usta jahale.

Safitirde ɓe wiyata kum, ɓe ɗo naftira beman ha ci’eji gam safutuggo gasa, ɗon bu a tawan ɗum ha shagoji lotugo howre, ɓe ɗo mari ɗum hatton, ɓe safitina debbo hore be man.

Maadi saare ɗum ɓe mahi maadi jamanu. Nda dammuɗe fere-fere, nda goɗɗo o ɗon turi waɗowo penti. Nda bo ɓe ɗo sigi blokji fere-fere ngam timmongo maadi maajum. Nda boketiji ɗo jooɗi ha sera.

Inji ɗo naftira ngam dirɓugo nyebbe, dirɓugo biriji, nden bo ɓeɗo nama kurori be inji, ɓeɗo nama kurori gauri, kurori yaɗiri, be kurori butali.

Fulawa, ɓe ɗo tigga fulawa ha sare gam wo’ina sare. Non bo ɗo wadda ɗaudi ha sare. Fulawa bo ɗo waɗa sare fewa. Fulawaji man ɗon nonde fere-fere.

Dal-dal fijirle bol kosɗe, nda raaga ɗo on ɓe warata ɓe fiya bol sai ɓe nyama, nda ɗum babal man wala ko moi jo ɓe fuɗɗai fijigo haton.

Hotoji ɗum be zaani. Beɗo zaana irim hotojido, be siga ha sare tariha. To ɓukkon jangirde ummi be yahara ɓe totton. Be yabe jangina ɓe. be hollaɓe hotoji man.

Babal defte, deftere ɗo ɓe ɗon vindi goldin storis of ummar ibnu Al katab. Nda defte fere-fere do jangina. Ɗon defte Alkur’anu fu ha dau to. Defte nafuman janginte famina ma ko be vi.

Debbo, omori morɗi cewkon cewkon ha hoore mako, roɓe ɗo mora ngam fawnugo, nda owaati yeri ha noppi mako, yeri roɓe ɗo fawnira be man ha nofuru Mabɓe oɗon dari jala.

Riga ɓukkon, ɗon jodi ha dau sallaya. Roɓe bornan ɓukkon bornan. Ɓe ɗo borna riga gam be voda non bo ɓe borna riga gam su'rugo ɓandu maɓɓe.

Kwakwa, kwakwa ɗo ɓe do pusa ɗum vurtina ko woni nder ɗo, ko woni ndir man on woni kwakwa, ɗon diyam ha nder, ndiyam kwakwa man ɓe ɗo yara, ɓe ɗo wadira lekki be man, kwakwa man ɓo ɗo ƴakka den bo ɓe ɗo naftira be man ha wadugo kujeji nyamugo fere fere.

Moota ndaniwa, ɗum ɓe fawniri bee fulaawaji nonnde feere-feere, moota ɗo ni, ɓe ɗo hoosira bangle bee man, to a yi ɓe fawni moota bannin, to, ɓe yahan ɓe hoosa ɓanngal koo lamar feere.

Shago sorgo njarateɗam fere fere, nda njarateɗam man ko toi ɗo ha nder palel mum nonde fere fere, ɗum ɗo yara ɗum ngam velo ndembo ɗum ɗo yara ngam suno.

Kare fauni ɗum ɓiɓɓe roɓe naftirta to ɓe fauni ɓe ɗo hosa gele man sudda geleji on fere-fere.

Frish ɗo naftira be frish ngam fewnugo ndiyam ma bo jaratedam fere-fere, en do naftira siga kusel, hako, be nyamdu.

Tummuɗe, beɗi, horde, be chantu. Ɗo fu ɗun kare naftirta yakinani, jotta fu ɓe ɗo naftina, ɓeɗu endo visira be man, tummude enɗo yimba marori, enɗo wata kosam ha nder man, non bo enɗo naftira be horde ngam yarugo gari.

Gasa hore ɓingel debbo, be mori sera les man be morai be hauti be habbi be ko be wiyata kalipa, ɓe do naftira be do ngam be fauna gasa ɓingel debbo dawodo wati yari hano furu mako.

Caago jarateeɗam ɓe ɗon soora jarateeɗam fere-fere ɗum jamanu ,ɗum ɓe hawti be ɓiɓɓe leɗɗe fere-fere ɓe ɗo naftira be jarateeɗam ngam yarugo.

Printa ɓe ɗo naftira be pirinta ngam vurtungo ɗereji, to a yiɗi ɗereji vurta ɗiɗi ɓeɗo vurta, non bo to a yahi a vindi bindi ha ɗereji perinta ɗo wurtina ma.

Lecin kare on je roɓe ɓornata, ɓe ɗo sora ɗum ndenbo nonde fere-fere, woɓɓe ɗo nyota riga be gudel, woɓɓe ɗo nyota riga juɗɗum, kare on kare roɓe worɓe fu yake go ɓe do nyota naftira.

Sare manga, nda ɓingel debbo oɗo dari ha dammugal sare mai, oɗo borni kare mako, oɗo mori hore mako, dammugal petel ɗo maɓɓiti. dammugal petel man lawol on ɗum yaratama nder sare.

Debbo ɗo borni salla ɓe riga, odo paɗi paɗe mako odon vodi, nda bo ha sera oɗo vakki boro.

Taaso mararaki, ta saajeɗo be do waata Taaliya hader mai siiwa toasa’ikusilma a watan hader gam nyebbam tobɓa, tobɓa dembo ɓeɗo siiwira marori haader.

Koromje, koromje do ɓeɗo naftira be man gam joɗugo ha do man ɓedo naftira bo gam walugo siuta, koromje banin ɓe ɗo silira sudu be man ngam voda non bo ɓeɗo fiya ɗum nandi fere-fere.

chagooru sorugo kare naftirgo ha ci’e jamanu feere-feere ko hawti bee ndiyam,y kuuje nyaamande, chaago man ndaa ɗum ɗo maɓɓi inde maaga madugu sito.

Hoore ɓiɗɗo debbo, haa babal lotugo hoore, ɓe looti hoore mai, ɓe vo’ini, ɓe safiti, ɓe wuji nyebbam, rooɓe ɗo faunira be gaasa, ɓe ɗo moora gaasa, ɓe ɗo loota ɓo acca ɗum bannin, ngam faune.

Lekki modatekon der pali. lekkiɗo be do moda on to neddo nyaudo. Be do vinda ha sudu nyaudigu be hokka ma. To awarti a tokka ba be wii a moda sai a moda kon.

laawol ɗum ba'anteeji feere-feere tokkata non boo himɓe ɗo tokka laabi do ɓe yaɓɓeta ɓe yaha ɓe yahata ndaa haa sera laawol man ɓe ɗo zaani tummude laowol man boo manga dow bee les on nda hiiteji haa dow laabi man.

Babal fi'uki leeso, ɓe ɗo soora leeshe Haa babal ɗo, kafinta en on fiyata leeshe man, sai irum je a yiɗi ɗooni ɓe fi ɗum ɗo taskiti jooɗii, leeso ɓe ɗo yaara saare waata katiifa Haa doo man ngam walugo.

Debbo, oɗon joɗi, o ahti yeso mako sera, oɗon waati yeri ha noppi, nda oɗon wati kuje dannde, roɓe ɗo wata yari ngam fauna, nonbo beɗon wata kuje dannde ngam faunugo.

Lemu ɓe ta’i ɓe sigi ha plet, nda mase ɗo joɗi ha plet nda hako bo ha sera ɗo ndiyam be njarateɗam nonde fere-fere, nda woɓɓe ɓe ɗiɗi ɓe ɗo jodi nda waye do jodi ha sera, ɗo fu ɓeɗo nyama ɓe ɗo yara, lemuɓe ɗo yara njarateɗam ɓe ndiyam.

Yonde sare nda gene ɗo fuɗi ha yonde mai, nda dammugal get sare man manga, mota ɗo vurtira her get ɗo nassira himɓɓe ɗo tokka her get ɗo nassa sare get ɗo vo’itina sare.

Dukkuje sare ha leggal man. Dukuje ɗoni je sare on ɓendaka, to ɓendi alaran ɗo ta’i chakaman ɗo laɓi, yake go to fuɗɗi ta’ugo be ɗo itta ufna.

Vamde don dari ha caka lawol, en do naftira be vamde gam adina en kare non bo en do va’a vamde gam hoitana en yadu.

Alluwa ngegal ɓe ɗo darna irin alluwaji ɗo ha laabi gam wadugo ngegal babal filuji, ma bo sorugo hundejiji fere bana ko larini waya juɗe, sabulu, be ko lutti.

Rowɓe ɓeɗo mofti ɓeɗo ɓorni kareji al aada maɓɓe, ɓeɗo hebbini juɗe be kuje faune juɗe, da woɓɓe ɗo waati ha hore woɓbe bo ɗo hato joɗi.

Sare maundu ,dum be mahi madijamanu be penti sare man ,da dammude da windoji marmanga glas ta be wati hite ha bandu sare man to be kunni hite man haskan sare voda.

"Bits" ɓeɗo wata ha hore to goddo mori ɓeɗo watina mo bits majum ngam faune bits man ni ɗo vurta nonde fere fere wodi je bokkon wodi je mauɓe.

Madi saare maunde ɓe ɗo mahi saare man nda ɓe ɗo wati esi ha dow, esi ni ɗo naftira ha saare ngam feuna cudi, nonde saare man danejum nda bobji hite ha sera ngam haskugo.

Moftorde derke’en fijoɓe bol kosɗe, nda ɓe ɓe ɗon taskiti, ndari, rena wakkati waɗa ngam ɓe fuɗa fijugo.

Riga juɗɗum, ɗum ɓe sorata ha kantiji. To a lari kare bannin, ɓe ɗo sora on ha kanti, ɓe ɓorni na goigoi to goɗɗo yi'i voɗi ɗum ɓe itta ɓe sorna ɗum. Nonde man ɓalejum.

Shago sorugo paɗe worbe. Nda paɗeji ma nonde fere-fere. Worɓe ɗo faunira be paɗe ɗo, nden bo ɗo hisna ɓe yadu ɓe kosde mere.

"Hako tingere" ɓeɗo ɗo naftira be majum ɓe he’a ɓe lota ɓe wata ha hako yake fere ɓeɗo defa hako tingere man bannin be hore man latta hako ɗo marina fu ha ɓandu yake go wawan a ta'a hako tingere a sa'ira nyebbam fu be man.

Taasawo samiira ɓe ɗo waata nyamdu haa nder, ɓe ɗo siga kusel bee nyebbam haa taasawo samira non bo ɓe ɗo waata kolce samira ɗum taasaaje on jey naane ɓe naftirta ta bee man haa jotta fuu ɓe ɗo naftira.

Supainaji fere-fere ɓeɗo naftira be maji haɓɓugo taya mota ɓeɗo fissira bo taya be man, notji ɓeɗo naftira be man gam fissugo notji fere fere je ɓandu inji mabo je janareto.

Madi jamanu ɓeɗo maha irun madi ɗo jamanu jotta, nda ɓe zaani zane leɗɗe-leɗɗe ha palo sare man, yite ɓe waɗi ha doɗo ɗo naftira on ngam faune, nda bo ɓe wadi ko ɓe wiyata pop fuu ɓeɗo naftira ngam faunu ki sare man.

Debbo! Oɗo fauni, waati gaasa puccu, nonde boɗeejum. Oɗo ɓeddi peɗeeli juɗɗe-juɗɗe haa juuɗe maako, oɗo fauni. Rooɓe ɗo naftira bee peɗeeli ɗo ngam faunugo. Nda bo o wo’itini gaasa maako kanjum fu ngam faunugo.

Shago sorugo njarete ɗam fere-fere. Nda savun op, nda koɓe wiyata pepsi, ɓe ɗo yara ɗum ha ci’eji, ha lamar. Ɓeɗo sora ɗum ha shagoji fere fere. Ɓeɗo hautaɗi be ɓiɓɓe leɗɗe.

Mashin waɗugo exercise. Ɓeɗo naftira ɓeɗo ngam wa’uki to goɗɗo yiɗi usta ɓandu. Yake go bo to aɗo nana ɓandu ma ɗo teddi ko ko nandi be majum ɓeɗo naftira ɓeɗo.

filo ɗon jooɗi, filo maajum ɓe wanni ɗum zane fulaawa, ɗoo nii irin booro filo nane on daga daneejum bee none feere-feere haa ɓanndu man ɓeɗo wala dow filo ngam siutaago.

Suudu, suudu ɗo madi kesum un ɓe penti suudu man, nda ɓe wati bob hite, suudu bannin ɓe waran ɓe sila ɓe wata leeso ngam walugo ha nder, nda suudu manni ɓe ɗo mari windo, windo man bo je glas do maɓɓiti.

bulutud be do naftira be man watugo ha noppi, gam hosugo noɗɗanɗu ko bo noɗɗugo be man. Non bo ɓe ɗo naftira be majum gam nanugo gimi be man. Wobbe ɗo naftira be man ngam nanugo wa'azi. Be do naftira be bulutud dooni be hauta be waya sei be wata ha noppi.

Laabi jamanu mbi'a tewa fly over. Laabi manni ɓeɗo waɗa on ngam usta irin no himɓe moftirta nden bo be ba’amteji no moftirta. Ha laabi man marga dou be les nda bo ɓe waɗi leɗɗe fere ngam fauna dou lawol man.

Babal ɓe sigi nyebbam hoore, nyebbam hoore ɓe ɗo wuja on ngam itta dotti haa hoore, vo'itina hoore, non ɓo ɗo itta danduruf, irum nyebbamji fere ɗo, fere ɓo ɗon ɓalwi na gaasa fere ɗo juuti na gaasa.

Dammugal yonde e ɗo maɓɓi ɗum, dammugal ɗo naftire be kwano on waɗe, non bo ɓe naftiri be katakoji ha sera sera man, ɗo sare on nda yonde sare man bo ɓeɗo waɗi siminti ha sera sera man.

Filawaji ɗo vo’ina saare, ɓe ɗo waɗa filawaji ɗo haa ba be kuɗe, ɓe ɗo tigga ɗi ɓo haa jangirdeji fere-fere ngam vo’ingo saare, nden bo ɗo fe'una saare.

Chaago mannga ɓe ɗo soora nyebbamji feere-feere haa maa ɓe ɗo soora nyebbam hoore, ndaa jey wujugo haa bandu, nyebbamji man ni ɗo vo''ina laral ɗo diggina laral, nyebbam rooɓe wujata.

Tutawal lesdi fere. Tuta man, alama on ɗum hollata ɗo jei lesdi kazaa ɗo bo jei lesdi kazaa.

Balbal fijurde, ɗum be wi'ata polo, polo ɗum fijrde on je be va’ta pucci a jogal sauru, nden bo ɓe sigan bol fere se petel ha leddi aɗo fiya ado dilla, goɗɗo boo ɗo fiya, hakkunde mon da goɗɗ man oɗo va'i puccu, nda goto bo ha sera kan hofu dow puccu.

Fauda o jogi ha juɗe mako irin fauda ɗo ɓeɗo naftira be man gam wujugo ha yeso. Ɓukkon roɓe on naftirta be man gam ɓe fauna ɓe voɗa. Nda juɗe ɗo jogi. Fauda majum ɗo wara be non de fere-fere.

Kaabin biskin, biskin on ɗum naane, en ɗo naftura be kabin gam yarugo ha ti, non bo en ɗo hastira be man en ɗo hoka ɓukkon nyakka.

Panɗe ɗon joɗi Kashi tati dow be les be chaka, ɓe ɗo naftira be panɗe ɗo on gam defuki nyiri ha ci eji men, ma bo ha babe sorugo nyamdu fuu ɓe ɗo naftira be maji.

Debbo be worɓe ɗiɗo ɓeɗo ɓorni limse tariha nane nane, oɗo jogi ko ɓe wiyete ɓokkirde. Ko moi fu ɗon seyi.

Caago mawndu, ɗum ɓe soorata ɓiɓɓe leɗɗe jamanu, ko hawti be apul, be bo ko nandi be man. To a wari haa caago ɗo fuu, a tawan ɓiɓɓe leɗɗe ɗo bo, pat ɓe ɗo nyaama, yaake goo, ɓe ɗo waɗa furud be man yara.

Sare mar nga ma'di nane. Nda lambatu ha yonde sare man. Lambatu lawol on je ndiyam tokkata sala ha nder. Woɓbe ɗo rufa dotti ha nder lambatu to ndiyam wari ila be man sala.

Julurde, ɓeɗo naftira ɓe julurde ngam yahugo jula rewa Allah haton julɓe ɗo yaha julurde nde vetifu dembo ɓeɗo taskita yende jumɓare gam yahugo jula, ɓeɗo naftira ɓe julurde ngam waɗgo wa’azu ha nder.

Kulecca, beɗo hauta ɗum be nyebbam, be urɗi fere fere. Ngam robe wujaha ha banɗu. Ɗo ɗiggina bandu, ɗo vo’ina laral, bo ɗo wata bo uwurugo banɗu.

Shu chaina nyotowo paɗe on, oɗo lota paɗe bo oɗo waɗa paɗe fere fu, oɗo joɗi silpas ha juɗe mako oɗo nyota silpas majo.

Shaago mannga ɗum ɓe sorrata kareeji rewɓe feere-feere, nda sallaaji ɗon bo turmiiji haa sera, nda himɓeeji, koo moy fuu ɗo laara jey wanni ɗum.

Sare ɗum ɓe mahi naane nda ɓeɗo bili kareji ha domahol man be hadou tabrawal dammugal man nda daldal sare man, irum ci’eji ɗoni ɓe mahi ɗum on yake nane nane.

Derkejo, fijewo Bol oɗo fi bol man be hore mako od ɗon diwi, ɓedo fija bolni gam ferwere, damo kanko tan, oɗo dari ha totton oɗo fija bol mako.

Saare mannga, ɗum mari dammugal mannga, nda bo windooji, saare man ɗo mari maadi dow ɓe ɗo naftira be dammugal ngam nastugo saare be man, nonnon bo ɓe ɗo vurtira ɓe man, nda hiite haa mahol saare man ngam haska jemma.

Mordi ha hore debbo mordi man o hauti gasa mako be gasa boɗewa, oɗo wati yeri ha nofuru mako oɗon maɓɓi yesso mako oɗo turni hore mako oɗo ɓorni rigawal danejum roɓɓe ɗo mora irin morɗi ɗo ngam faunugo.

Julurde babal ibada on, julbe do ya jula ha totton rewa allah, da leggal hite ha sera julurde man do dari dakwano ha domadi man.

Lawol ɗum ɓe tokkata nda himbeji ɗo tokka lawol man ndiyam ɗo rufi rufi ha sera laabi man nda ci’eji bo ɗum zamanu bei ɗum nane fu hado laɓoll dabbaji ma ɗo tokka lawol ba’anteji do tokka.

Chebor on ɗo naftira be maji ha kugal men ha sare, en ɗo bofta leddi be man, en ɗo donya dotti ɓeɗo non bo ma woɓɓe ɗo naftira be majum.

Hore debbo o don mori mordi mako o tami morɗi man fu o hauti ha babal gotel, roɓe don mora gam faunugo, ɗon bo be ɗon lota hore mabbe gam laba ɓe fauna be man.

Nyamdu fere-fere, ɓe sai dankali ɗo joɗi ha plet nda ɗo bo nyamdu on ha plet kanjum fu, nda biskit ha kwali man nda lipton nda chokaliji be plet, nda kofi ɓe ɗo naftira be chokali ɓe wata nyamdu ha nder ngam nyamgo dankalin, ɗo nyama lipton en ɗo yarira chai ɓe man.

Kare ɗum rowɓe faunirta inde majum lecin, les ni rowɓe on faunirta be man ɓe don nyota riga be sket, ɓe ɗon nyota riga be godel, woɓɓe fere ɗon waɗa riga juɗɗum be man ɓeɗo sora ɗum ha luɓe man.

Kapet ɗum ɓe wiyata nasko, ɓe ɗo ve’ita kapet ɗo ha caka suudu to a ve’iti a wawan goɗɗo joɗa bannin ko ɓe ve’itai daago ha doman, nasko ni ɓe ɗo ve’ita ha palo.

Nyebbam wujugo ɓikkon roɓɓe ɓeɗo naftira be nyebbam ɗo gam ɓe wuja ɓe voɗa ɗo ɗelkitina b ɓandu, ɗo ɗiggina ɓandu, ha fahin bo ɗo laɓina ɓandu, roɓɓe on naftirta be nyebbam.

Ɓiɓɓe leɗɗe goyva, goyva ɗum ɓiɓɓe leɗɗe je en nyamata. en ɗo nyama ɗum hasare enɗo tawaɗum ha ladde, ɗo goyva man ɓenɗi.

Riiga be sket, ɓe nyooti ɗum, ɓe fawni ɗum, rowɓe ɗo ɓorna kare ɗo ngam fawnuki be man.

Lemu ayaba, kankana, apul. ɗo fu ɓiɓɓe ledde on ɗum be nyamata ha ci’eji men yake go ɓeɗo hautaɗi fu ngam waɗugo furut be majum, ɓeɗo sora lemu ha lumo ɓeɗo sora ha caka fattule.

Nyogol riga juddum. Be nyoti be fauniri dum ha bandu. goigoi. telayan to nyoti be do bila kare bannen, to vodi ma ambo awara aviya be nyotina ma irin mai.

Yeri, ɓe wati yeri man ha ledaji, yeri ɗum hunde faune un je roɓe watata ha nuppi maɓɓe ngam ɓe fauna, ɓe voda don je mauɓe don je ɓukkon, yeri bo ɗo mari nonde fere-fere.

Alama lawol matotiral jamanu ɗum tiktok. Ha ayi alama ɗo pat ɗum lawol matotiral tiktok on. Hedi majum alaran ɓe turi hotoji fere-fere, malla vidiyoji fere-fere. Ɓedo naftira be man ha wayaji mauɗi.

Gefe yeso biɗdo debbo odo wati yeri ha noppi mako ngam faunugo odo mori mordi mako rufiti ha sera ɓe do naftira be gasa a hore debbo ngam mora fauna be majum non bo yeri ha noppi fu be do faunira.

Lekki islamik medisin ha kolba. Ɓe ɗo yara lekki man to goɗɗ nyauɗo. Ɓe ɗo sora on ha himɓe soroɓe lekki islamik medisin. Lekki mai bo ɗon wara fere-fere ko toi fu be nyau je nyau ndata.

Nyamdu jamanu ɗum be haurata ɓe waɗa be fulawa. Nda ɓe he’i tingere, tumatur be kujeji fere-fere gam nyamuki ha sare, ma bo ha babal lamar.

Ɓaɓal sorugo nyamɗu, ɓe siwtugo. Ɓe ɗo mofta ha ɓaɓal ɗo ngam warugo soɗa nyamɗu ɓe jarateɗam, nyama yara. Ɗon ɓo to ɗon moftorɗe fere peton peton je ɓe watta ngam siwtaago, fu ɓe ɗo ɗoggina ha irum ɓaɓe ɗo.

Maadi saare mannga maadi jamanu, nda hiteeji haa ton ɗo haskiti, ɓe ɗo fawni dow cuuɗi man bee pawne ɗum jamanu, nda dammugal suudu man bee gilas-gilas, fuu ni ɓe ɗo naftira ngam fawnugo suudu.

Leɗɗe lemu. En ɗon naftira be lemu en yara, en ɗo naftira be ɓaawo lemu en waɗira lekki be man, en ɗo naftira bo be lemu ngam waɗugo njarateɗam fere-fere be maajum.

Daldal pijirɗe bol kosɗe nda derke’en ɓe tato ɓe ɗo fija, nda maudo maɓɓe ɗo dari ha sera lara bo holla ɓe no ɓe fijirta bol mai, ɓe ɗo fija on ngam heɓuki ferwere, non bo nda woɓbe fere ha to ɓe ɗo joɗi woɓɓe ɗo dari lara.

Korowal tiri sita. Ɓe ɗo joɗa be korowal ɗo, ɓe ɗo faunira palo be man, ɓe ɗo wala siwta ha do korowal man. Kafinta en on fiyata koromje ɗo ha babal fiyugo koromje man.

Ba’antede en do naftira be man ha waduki ja hale fere-fere, do ni dum babal on je be sorata di.

Derke’en ɗo jodi nda ɓeɗo sigi koɓe wiyata hunde hosugo selfi ha yeso mako ɓeɗo ɓila waya ha doman on ɓe hosa hoto, nda oɗo bo oɗo jogi koɓe wiyata maus ha juɗe mako nda kibod bo ɗo joɗi ɓeɗo naftiraa be kibod ha ɓandu computa.

Kare faune robe, nda nyebbam watugo ha hunduko, da jambaki. Jambaki mai nande fere-fere, to ɓingel debbo fauni o ɗo wata ɗum ha hunduko gam o voda.

Paali ɓe watata ndiyam ha nder, ɓukkoi yada jangirdeji be man. paali ɗo to ɓe wati ndiyam ha nder a nani ɗonka se a maɓɓita a yara ndiyam. ɓedo yada beman jangirde fere-fere, ɓeɗo watina ɓukkoi gari ha nder yara.

Fulawa be do wata dum ha pangel ni be tokka watugo ndiyam hado mauna hado mauna, fulawa do bedo faunira sare be man be do siga bo hababe kude ngam faunira non bo be do siga ha jangirdeji fere-fere.

Soobo ha nder kofi nda soobo man bo jei sofnaka ha sera. Ɓe ɗo naftira be soobo ngam waɗugo njarateɗam fere-fere ɗo ni jei ɓe hauti on ha nder koofi ɗo ɓe waati shuga ɗo jooɗi ha dou plate ɗo bo haako sobo man on jei hautaka.

Shago manga dum be sorata lekki fere-fere, don jeyargo da fere je wujugo, da paliman fere do zani horé fere bo dó zani robé ha totton bé dó naftira bé irín lekkiji dó tó goddó nyáudó.

Leeso ɓaleewa, be daniwa, ɓe ɗo ve’iti ɗum haa suudu, nafu leeso man ni ɓe wadda katifa ɓe waata haa doo ngam waalugo, kafinte’en fiyata leeso man, ɓe ɗo faunira suudu be man.

Sare maunde ɓe ɗo nyibi nde madi jamanu. Nda windoji sare man, ɓe ɗo wadi ɗum be glas glas. Sare man ɗo mari nonde ji fere-fere ha ɓandu man.

Hooto ɓe zaani hooto ɗoo bee juuɗe, ɓe wanni goddo man kalaaji feere feere ha ɓandu maako, ɓe ɗo ɓornini mo kare haa zaane man, ɓe hifni mo hifneere o ɗo joodi ha dow korowal, juuɗe on zaanata irin zaane ɗoo.

Fulaawa haa nder leeda, ɓeɗon naftira bee fulaawaaji ɗoo ɓe tigga haa saare, ngam wo'ina saare fauna saare, yaake goo boo ɗo hokka ɗaudi haa saare.

Apul ɓiɓɓe leɗɗe on, en ɗo nyama apul, en ɗo naftira be apul, en waɗa jarate ɗam feere-feere. Ɓe ɗo soora apul haa luɓe e ɗo soora ɗum haa shagoji feere-feere.

Konzol ɓeɗo naftira be man ha ci’eji chakol habaruji, be ɗo ɓe naftirta ɓe ɓedda holo ɓe usta holo, ɓeɗo naftira be man ɓe hauta volde vurta ha yasi.

Moftorde rowɓe be worɓe. Nda goɗɗo fere o ɗo jooɗi haa sera, o waati darugal, be hifnere Ɓe ɗo bo mallu'en asibiti on, ɓe ɗo laara nyau ɗum woni haa ɓingel ɗo, ngam bo, hoosugo jabruɗe haa dou man.

Yeri be sarƙa, rowɓe on naftirta be man. Yeri ɓe ɗo waata haa noppi, sarƙa ɓe ɗon waata haa daande. Ɓe ɗo naftira be man ngam faunuki. Woodi bo jei ɓe waatata haa kosɗe fu ɓe ɗo faunira be man.

Sarƙa, ɓe ɗo naftira be sarƙa ɓe waata haa dande. Rowɓe on naftirta be man, ɓe ɗo waɗa bo ngam faunugo. Lalle haa juuɗe debbo ɗo bo ɓe ɗon takka lalle ngam faunugo. Nda ɗum o ɗo jogi sarƙa haa kooli maako mai.

Daldal fijerde moftorde da bedo mofti bedo jodi wobbe fere ommi do woma woma womarde al adaji mabbe bedo borni kare iri gotel komoijo fu don sei

Nyebbam wujugo ɗum ɓiɓɓe roɓe. Nyebbam man ɗo wo’itina ɓandu, ɗo ɗelkitina ɓandu, yaake go bo ɗo laɓɓina ɓandu. Ɓukkon roɓe on naftirta bei irin nyebbam ɗo. Ɓeɗo sora ɗum ha luɓe fere-fere.

Jangirde nda ɓukkon jargirde man ɗo joɗi hosa jangirde daga ha mallumjo maɓɓe, ɓeɗo ɓe ɗiɗo ɓeɗo jodi, nda goto habawo, nda woɓɓe bo ha sera.

Mbaggu en ɗo naftira be irin ba'uɗi ɗo yaake Lamar, ɓangle, inde, boi laamu, ba'uɗi ɗo yaake naane-naane kanjum ɓe naftirta haa babe man, jotta fu ɓe ɗo naftira be man haa fere.

Ɗerewol sedaran mako timmingo jangirde pamaru ɗum Aliyu bin Abu ɗalib, mo mari ɗerewol man bo Abdul wari sani umar, ha ayi deftere bannin fu, ɗo holla ɗo goɗɗo timmini jangirde kaza.

Ɓingel debbo don mori mordi mako o beddi be gasa puccu, o mori mordi mai sitayel fere nda o ɗo borni riga mako oɗo wati yeri ha noppi mako, ɓeɗo mora irin morɗi ɗo gam faunugo be man.

Deftere diina, julɓe ɗo naftira be man, jannga faama ko Allah wii. Ɓe ɗo janngina ɓukkoy, haa janngirde feere feere be man.

Ɓabal fiyugo koromje be leso, ɗa alluwa gégal maɓɓe doh ɗari. Ɓe doh tappa lece gam silugo sudu, non bo koromje ɓe doh faunira sudu ɓe man.

Aya bee shuga, ɓe hauri aya man bee shuga gam ƴakkugo. En ɗo naftira bee aya en waɗa kunu jarateeɗam. Aya ɗo mari nafu ha ɓandu. Woodi bo di je ɓe ƴakkata walaa shuga.

Tasaje nafturki ha ci’eji men, en ɗo naftra be man ha babal defetendu be bo enɗo wata nyamdu ha nder maji, nda ɗiɗo fere-fere.

Yonde saare nda geneji fuɗi ha yonde saare man dammugal saare mai peetel ɓalewa, ɓe ɗo mabbita goɗɗo saala her nder nassa nder saare man nda leɗɗeji fere- fere ha ton leɗɗe ɗo nafa ngam waɗugo ɗaudi.

Mbaggu nda bingel gorko ɗo dari fiya mbaggu man. Mbaggu ɗo, yaake nane be man be naftirta ha babal bangle, inde, ma bo moftorde fere-fere ha bo a tawata bauɗi bannin ɓe ɗo fiya. Himɓe ɗo mofti womo.

Ayaba, apul, ɓe ɗo taiti ayaba man petel-petel, nda apul man fu ɓe ɗo taiti ɗum, ɓe waddi chookali ɓe sigi ha dow, ɓe ɗo naftira be ɗo ngam waɗugo hunde yarugo, ɗo man ɓe vi'ata frut. Ɓiɓɓe leɗɗe on ɓe hawtata.

Ɗebbo oɗo fauni ɗari ozani lalle ha juɗe mako oɗo wati Kalagawon ha juɗe man nda worworo ɗum ɓe faunirta roɓe ɗo zani lalle ngam voda nonɓo ɓe ɗo wata halagaje ngam ɓe voɗa damoɗo oɗo fauni ɗari.

Deftere boɗejum deftere man ɗo vindi jeneral psykology, ɓeɗo naftara be deftere ɗo gam jangugo nda ɓe zani goɗɗo hadow man oɗo borni kare nonde ɓalejum.

Agogo, ɓe ɗon naftira ha ha watugo ha juɗe. Roɓe don mari agogo maɓɓe worɓe fu ɗon mari je maɓɓe. Ɓawo ɓe fauniri, agogo ɗo mari nafu gam larugo wakkati.

Paalo manga nda koromje ɗo jooɗi ha chaka palo man koromje ha chaka ɗo a sigan nyamdu ha dou man ngam a nyama, ndabo sudu man ɓe ɗo fauni ɗum.

Kare worɓe jompa be salla ɓeɗo naftira be kare ɗo ɓe nyota to ɓe nyoti bo ɓe howa seɗɗa je nder salla ɓe ɓaka ha riga kare ɓikkon worɓe on.

Koromje ha susdu, koromje ɗo ɓe ɗo naftira be man ngam faunuko cudi, ɓe ɗo joda ha dau man fauna. Ɓe ɗo joda bo siuta, woɓɓe ɗo wala ha dau koromje man ɗaɗum ɓe ɗo sigi ha palo.

Deftere habaruji dum be windi, ɗo dum deftere nane - nane on, da zane debbo be ɓingel ha sera, da panɗe, tasaje, suɗi bukkaji, deftere man ni do mari habaruji fere-fere hander.

Hore debbo o ɗo mori kalba, kalba morɗi on ɗum ɓukkon rooɓe morata ngam fauna, ɓe ɗo mora ha ci'eji ɓe ɗo mora bo ha shago morugo rooɓe.

Shago manga, ha ɓikkon roɓe yahata ɓe lotina ɓe hore mabbe, ɓe mora ɓe morɗi fere-fere. Ha irin shagoji ɗo, ɓe ɗo lota kosɗe robe, ɓe ɗon mora ɓe, ɓe ɗo fauna ɓe bo, ha shagoji man.

Kare shadda yadi bannin worɓe on yata soda ɓe wara ɓe nyota riga be salla yake go be gare, nafu majum gam a faunira avoɗa gam bo a sura ɓanduma ɓe majum kare man ɗo wara on nandi fere-fere.

Dammugal get manga, nda saare man nonnde danejum, saare bannin atawan getɗo hedi man mota nastirta, vurtirta, nden bo himɓe fu ɗo tokka hedi majum ngam nastugo sare bee vurtugo sare.

Babal sorrugo kusel, babal bannin ɗo ɓe ɗo sorra kusel on nandi fere-fere, ɓe ɗo wula haton, ɓe ɗoo sa’a nda kaabeji ɗo ton a sooda kusel ɓe wata ha dou maajuum, nda nyebbamji fere-fere, ɗum be hautata be man.

Sare, marɗum dammugal petel. Ɓe ɗo naftira be dammugal man ha nastugo saare. Nda ɓe ɗo takki alluha gegal fere ha mahol man.

Korowal rooba, e ɗo naftira be man ngam jooɗugo, ɓe ɗo siga ɗum haa babe kuɗeji, ofisji fere-fere, ɓe ɗo siga ɗum haa saare ngam goɗɗo jooɗa haa ɗo man.

Bukkon jangirde be ummi jangirde man. Moijo fu odon wati boro ɗo borni kare jangirde mabɓe. Be ɗo paɗi padi wati soss. ko moijo fu don sukki kine mako. Nɗa hobbe fere ha bawo ɗon wara.

Konkeje, ɗum ɓikkon leɗɗe un ɗum ɓe yornata, en ɗo nyama konkeje, a ɓolta ɓawo man sei a nyama, to a nyami a tawan kollo fere ha nder kollo man ɓe wala nyama ɗum. Ɓe sora konkeje ha luɓe to a yahi kauye bo a tawan ɗi ɗuɗɗi.

Moftorde himbeji fere-fere. Ɓe ɗo ɓorni ɓornoɗi aadi maɓɓe. Woɓɓe do jogi chabbi woɓɓe don jodi hatto laraɓe. Ɓe ɗon wati kareji nden ɓeɗo woma, womarde aadi man.

Sare manga, ɗumbe wanni madi jamanu da gilas ha windoji man, da hiti ha sera, beɗo naftara be hite ɗoto jemma wadi ɓe kunna. Sare bo maunde woɗe.

Fulaawa, irin fulaawaaji ɗo ɓe ɗo soora ɗum haa babal soorugo leɗɗe to a soodi a waran a tigga haa saare nden bo ɗo nafa on ngam vo’ungo saare ɗo fewna saare boo Fulaawa man nii ndaa ɗum ɗo jooɗi.

Fayande, fande en ɗo naftira be man ha defugo nyiri, en ɗo defa nyiri, en ɗo waɗa hako ha nder, en ɗo dolla ndiyam ha nder, fande en do harna gari ha fande.

Kwali ji taliya. Enɗo naftira be taliya ha sare, ngam defugo en nyama. Enɗo naftira be majum bo en defa en hokka bikkoi ya da jangirde be man, taliya enɗo soda ɗum ha babeji fere fere jeɓe sodata.

Lekki moɗeteekon ɓe ɗon moɗa lekki ɗo on ngam hokkugo njamu haa ɓalli ɓiɓɓe aadama, to goɗɗo nyawɗo o ɗo yaha babal nyawndigu, non bo o ɗo yaha babal ɓe sorrata lekki ɓe hokka mo lekki man

Cheebur be digaa, mahoɓee ɗo naftira bee man ha kuugal mahuugo saare. Ɓeɗo ɓofta njarendi be cheebur mai, digaa manbo ɓeɗo wasiira be maajum.

Juɗe ɓikkoi rooɓe, goto ɗo fauni be juɗe mako o ɗo wati aworworo ha juɗe man, ɓe ɗo naftira ɓe ɗo ngam watugo ha juɗe ɓukkoi rooɓe ɗo faunira be man.

Maadi saare, ɗum ɓe mahi doo be les, be waati ni saare man dammugal peetel, be manga, dammugal manga motaji nassa her nder vurta, dammugal peetel, himɓe tokkan her ton-ton vurta nassa saare.

Panɗe loope ɓeɗo wada panɗe ɗo be lope, ɓeɗo waɗa butaji man nda ɗum nonde fere-fere, lope ɗon nda londe, panɗe man ɓeɗo defira be man, londe man bo ɓeɗo waɗa ndiyam.

Saare manga nda ɓe wati fulawaji fere-fere ha saare man. Fulawa ɗon wo’ina saare woda non bo ɗon fewna saare, nda saare mai ɗo mari dammugal manga ha sera man nda gilasji windo man fere fere.

Derkejo oɗo dari borni rigawol mako, gasa mako o fauni ɗum o wanni ɗum nonde fere da o ɗo ferti mabbiti nyemako o ɗo wati sarka ha daɗe mako. Worɓe ɗo fauna irin faune ɗo.

Debbo oɗon fauni dari o maɓɓi yeeso mako o ɗon mori mordi ceuɗi cewɗi o beɗɗi gasa mako be gasa puccu, roɓɓe ɗo fauna be morɗi gam ɓe voɗa o wati riga mako dammuɗum wala juɗe.

Derkejo oɗo waɗi soks ha kosɗe mako oɗo paɗi paɗe ɓorni kare mako, oɗo dilla ha dow lawol nda lambatu ha sera mako nda ba’antewa bo ɗo dilla ha dow kolta majum.

Yerri be do naftira be man ha watugo ha noppi don manne da bo juddum rawɓe on naftirta be mai gam be fauna ha noppi mabbe don je maube don je bukkoi.

Ɓukkon worbe ɓe ɗiɗo ɗo dari. Goto ɗo borti riga ɗo duhi salla, ɗo jogi riga man ha juɗe. Nda goto bo ɗo borni riga mako be salla o ɗo faɗi paɗe o ɗo man bo o fadai pade ha kosɗe mako ɓe ɗo dari vakkotiri.

chaago sorugo urdi, urdiji man daɗi fere fere. ɓe do feesa urdi ha ɓandu ngam ittugo kacceli ɓe do feesa bo ngam faunugo da ɗum daga dow ha les fuu urdiji man on do jeeri.

Saare mannga, ɓe ɗo wo’ini saare man be fulaawaaji feere-feere ɗum fawnugo saare. Saare may ɗo mari maadi dow be les.

Tattase ɓe wiyata girin pepe, ɓeɗo mabbi ɗum ha robaji man, ɓeɗo sora ɗum ha shagoji, nafu majum awara a defira hako be man.

Piletji tati ɗo jodi; manga ko tokkata dum, ɓe petel, ɓe ɗo wata nyamdu ha nder man, ɓe ɗo wata bo frut ha nder, ɓe ɗo ta’a gertode wata ha nder. pilet ni ɓe ɗo naftira ha ci’eji men be ha babal sorugo nyamdu.

Saddere do nafa ha fe’ugo ledde, be do soppira ieb man be do soppira ledde ha ladde ,don bo be do naftira ha ci’eji man.

Leeso be wodurop. Leso ɓeɗo ve'ita ha sudu ngam walugo domai. wodurub bo ɗo naftira ngam watugo kareji ha nder durowaji sera seraɗo beɗo siga kare faune ha domai.

Ɓabal sorugo soket ji hite be defteji ɗum be sigata dereji ha nder, soket ji ɗo ni ɓe ɗo hauta ha mahol ngam hokka en hite defteji ɗo bo en ɗo wata peipaji ha nder ngam siga.

Derkejo ɓiɗɗo siyasa oɗo dari wati juɗe ɗiɗi ha jiba mako oɗo wati aidikat mako ha dande ɓeɗo naftira be aidikaji ɗo wakkati doggungo siyasa.

Moftorde rooɓe. Ɓe ɗo mofti woma wuggo marle aadi maɓɓe, ɓe ɗo ɓorni riga daneejum, ko moijo fu ɗo taadi, ɓe ɗo waati oldi haa hoore.

Saare manga ɗum lamu to ayi sare bannin ni to ɗum sare laamu on ɓe faunirta irin faune ɗo nda ɓeɗo wati hite ha dou ɗum haskata sare mai to jemma waɗi.

Ba’antewa jaami’an rento nda jami'a rento oɗon jodi ha dow ba’an tewa maɓɓe, oɗo jogi bindigaru.

Hoore debbo ɗo moori chade man ɓe fuɗɗi be timmitinai les man, gaasa ɗum huunde fawne on haa rooɓe ndaa hoore man boo ɗo looti laaɓi tas ɓe moori mo

Saare ɗo maɓɓiti dammugal man, nda lammbatu haa yonnde saare man. Lammbatu babal on ɗum ndiyam saalata haa ton.

Babal moftorɗu manga ɗum himbe moftata ngam ɗogginki lamar fere-fere. Ha babal man ɗa koromje. Beɗo joɗa ha ɗow koromje mai. Be ɗo siga nyamɗu ha ɗow koromje mai be jarateɗam. Nɗa bo esi hatto ɗa fanka ɗo ɗari. Pat ngam bokka hokka henɗu.

Bafji Roba: Ɓeɗo naftira be bafji roba ngam sigugo ndiyam ha nder. Ɓeɗo lotira be man, to be laiɓi tasaje ɓe ɗo hippa ha nder, ɓeɗo wata marori ha nder, ɓeɗo wata kurori ha nder roba honɗo.

fridge babal on je ɓe sigata ndiyam ngam fewa ɓeɗo siga njarat dam hander, yake go en dosiga kusel ngam ta vonna en ɗo siga hako be nyiri hander fridge ngam ta vonna fridge ɗon naftira be yite.

Shago manga, ɗum ɓe sorata nyebbamji fere-fere. Nyebbam ɓandu je roɓe be je worɓe. Nda nyabbamji man ɗon je ɓe wujata ha hore, ɗon bo je ɓe wujata ha ɓandu. Ɓe ɗo wuja nyebbam ɗo ha ɓandu ngam ɓe voɗa ɓe laɓa nden bo laral digga.

Gaasa ha shago lotugo hore, nda ɗebbo man ɗo jogi draya ɓeɗo naftira be han draya ngam yornogo gasa kum ɗo kanju o watata gasa o dasa sei o yorna be draya ɗo.

Supainajii. Supainajii, ɓe ɗoo naftira on, gam fistuki nootjii, ha bannduu baanteeɗi maaboo janareeto be ko nandi e maji.

Alluwa gengal nda alluwa man ɗo dari waɗa gengal jarateɗam ha lari alluwa bannin fu ɗo hollama gengal ɓe watta je kujeji fere-fere.

Danwake nyamdu’on je hausa en edo wada dam wake be fulawa ,bedo wada bo be kurori gurka be do wada be kurori a kuro doni be timmini wadugo on be ngauti ha hite bedo wataanderdiyam pewdam.

Foto ɗum ɓe zani himɓe korko be debbo, ɓeɗo joɗi ha do koseje, yaake ko ɓe ɗo naftira be irum zane ɗo gam jangungo himɓe tariha ko fe’i no nane - nane, ha makarantaji ɓe ɗo janggina ɓikkon.

Debbo dó dari o bo bórni kare mako, kare man bé fauni dum be ka’eji fere-fere dá odó jogi boro ha jude mako, jude mako o dó zani lalleh. Robé dó zana lalleh gam faunugo.

Fande defugo ha do katine hite ɗum jamanu, irim panɗe ɗo ɓeɗo defra ɓe man ha katine hite ɗum jamanu, ɓedo defa nyamdu ha nder, ɓeɗo dolla ndiyam, ɓeɗo defa doya, ɓeɗo waɗa perpesu fu ha nder man.